Kaamee ha baggaara boottaa maayidi zo"o malkkiyan adil"e ciisha malaa bollaara gujidi mittatupe ha baggaara eqqidaaga.

Ha misisliyaa bollan beettiyaagee keehippe puula hanotaan keexettida keettaappe ha baggaara lo"o maataa giddon karetta kanay zin"idi guye gutti xeelliidi de'iyoogaa qonccisses.

Keexettidda keetta giddon dumma dumma issipporttiya miishshatta go'ettiddi ba bolla minttiya yelaga.

Misiliyaa bolli beettiidi de'iyaageti oyddu yelaga michchoti issippe gididi keehippe ufayttidi miiccidi banttana qoncciisidi de'oosona.

Ya baggaara bootta qaalamiyane hako shiiqidi karetta qaalamiyan tiyettidi uttida keetta gidon farnnichere bootay beetidi de'ees.

ha beetiidi de'iyaagee dumma dumma meraanine qottan giigidi macca asaasinne attuma asaassi bayzzetanawu shiiqida caamaa

Bayzziyo man"iyan keehippe lo"o hanotan giigida ushshaa qommota be'iiddi deettees. Ha ushshaa qommotikka asaa naata keehippe daro maaddiyageeta.

hagee misilee nuussi qonccissiyoge giyan issoy issuwaayo bantta murutaa bayizziyoogaanne shammiyogaa qonccissiyaaga.

Ha misiliyaa bolli beettiyaagee qoodani laattamanne ichchashshaa gidida kuttuwaa puuphphuleti puuphphuliyaa wottiyoo iqan issoy issuwaara matan de'iyoogaa qonccisses.

Ha misiliya boli beetiyaageeti hezzu asti oyqqidi wolaytta deretettaa oonatettaa qonccissiya adil'e zo'o adil'e ciishsa mala giduwani qassi nu kawuwa xoona miosiliya be'oos.

Sooni katta miide nu asay go'etiyaa wode ehiddo zammana woykko wode ehiddo xarapheezay keettaa giddon de'iyaaga.

ha be'iidi diyoogeeti keettaa giddon issippe uttidi bantta qofaa hayotiidi diyaageeta. hegeetuppe qassi sintta bagaara uttidaageeti wolaytta oonatettaa qonccisiya hadiya maayidaageeta.

Misiliyaa bollaan beettiyaagee tukke keettan ya baggaaranne ha baggaara wottidi tukkiyaa tigiyoo siinee oydday de'iyaagaa qonccisees.

Afalay, bullukkoynne hegaadan qassi wolaytta dere asaa wogaa maayoti keettaa giddon issoy issuwa matan de'iyageeta.

Hagee nu be'iidi de'iyoogee tohossa dere deretettaa dalgga manttiyaa luxetta biiruwaan giigida ichchashshantta kifiliyaassi amaarattoy doonaa dooyiyoo doonaa yaagiyaa huuphphe yohuwaan giiga matsaafaa.

Ha pootoy nuussi qonccissiyogee keehippe puula hanotan gigida asaa naati banttawu aleequwassi go'ettiyo alleequwa miishshata.

Nuuni be'iidi de'iyoogee hefinttaagee deriyaa gidishin haa kaallidi gidduwaan de'iyaagee haattaa. appe hafinttaara qassi keettati dumma dumma zammaana ogiyaan keexettidaageta be'iidi de'eettees.

ha missiliyani beettiyaageeti asaa naati sakkettiyaaba gidikko he asaa naatuppe sahuwa xayssanaayo yaagidi wolaytta asay haahodan go'etiyo baqqiya mitaa.

Hagee misiliya bollan be'idde de'iyooge wolaytta biittan leekiya yexxiidde de'iyooga besees.

Wolaytta moottan Daamoti woydde allaana Bilbbo Baddeessa shuchchan naa"u shaa'anne Tamanne laappun maarotetta layttan giigida biitta naagiyo oosuwaa hegakka qassi biittaa dichchayo yaagiya oosuwaa ..